Bilungo bye khura mu nyeenyi bibiili atweela umuli carrot, pilipili umubeseemu ni uwa green bili atweela mu khataasa.

Ilisayilo lisi babaandu balombelamu, lili liboofu ate bayombekhelakho i'goroofa.